Flawa ɓe ɗo wada ha gefe mahi heɓa voɗina sare man ɗo mari pindi boɗejum be yelo be green.

Lekki be don modaki onto goddo nyaudo, to damba do nawa mo ko to doja ko to do disla ko damba mai do dari mo hadande sei yara hoinan nonde lekki mai danejum be kofii ha bandu majum do vindi be bindi bodejum.

Mboju dabbawa on je himɓe wurnata ha sare, ɗum boɗɗum boɗum ɗo nyama dumo, ɓeɗo wata ɗum hakkeji on ngam tata irta leddi doggire hertotton.

Ɓiɗɗo debbo gasa mako ɗo mori, gefe hoɓɓudu bo moraka. Ɓeɗo haɓɓi gasa man be revon heɓa ta ka sankita, oɗo wati yeri bo ha noppi mako be stones ha totton ɗo waɗa cainin.

Biskit ɗo sili haa super market, be price ma jum ni be bindi balejum ɗo on price mai woni, bedo ƴakka biskit, ɓe ɗo yarira sha’i be mai ɓe ɗo yarira bo juice be man.

rowɓe ɓe ɗo moora gaasa maɓɓe be sitayel kala kala, nden bo ɓe ɗo naftira be gaasa atacimel ɓe ɗo ɓedda juutugo maaka, be boɗugo maaka. Bo ɗo waati yeri a noppi maako be riiga ɓaleejum.

"Lekki" ɓeɗo moɗaki on to goɗdo nyauɗo lawal hore ɗo da mamo ko zazzaɓi iko tifod ko malaria nonde lekki man danejum be layit bulu be bindi nevi bulu ha ɓuɗu mai.

Tuta kala kountiri pat ɗo naftira beje majum, irin fere nonde ɗo boɗejum be danejum ɗowaɗi dizayin kuross.

Mota ba’antewo on je himɓe wa’ata ya ha yiɗi fu, ha mota man ɗon tuta ɓanɗu mai gefe ɗiɗi fu, be mota fere ha ɓawo ɗo mari sirin mota polic en on.

Biddo debbo odo mori gasa mako, ndenbo fere bo moraka, odo wati riga bodejum be balejom a bandu man, odo suddigudelbo danejum tas.

Yonde Sare, ged dammugal mangal'on totton mota nastirta ko mashin. Ha ged mai bo woodi dammugal petel je totton himbe nastirta Sare man. Gidan Sama Sare'on je maari Chuuɗi hadou be Chuuɗi ha less.

"Makilin" ɗo sili ha shago ɓeɗo takki pirais majum be ɗerewol danejum be bindi ɓalejum ɓeɗo woggira nyi'e heba nyi' e mai laba bedda satugo.

Boro nonde mango ɓalewo ɓeɗo wata limse hatotton to ɗo waɗa yadu, den bo ɗo mari ɗum be jogata be dasa be taya be zip bandu man ɗo mari bo numbars je awawan awaɗa setting pin.

Jirgin qasa ɗo hoosa himɓe on diga gure daiɗum daiɗum, diga sitet fere yahugo sitet fere, ɗo hosa bo himɓe ɗuɗɗum sosai ha totton, ɗo mari tashaji maajum musamman.

Fijowo bol oɗo dari ha nder sudu oɗo wati jesi bulu be bindi danejum hatoton oɗo wati sarla ma bulu be soks mako danejum be paɗe bol man bulu.

Hoore leeso kafinta en on fiyata ngo be katako. Ɓeɗo naftira be dollof be stons manga-manga waɗa sitayel boɗɗum ha hore leeso man. Ɗo waɗi rappin be leda ɓeɗo sila ɗum ha sudu wara hauta leso be katifa wala ɗana.

Sare steps be ɗo waɗa ɗum on ngam ɓe va’a varanda dammugal bo her toton ɓe nasirta sudu, bob kanjum ɓe ɗo waɗa ɗum on to jemma waɗi se ɓe kunna haski ta.

Yonnde saare get dammugal on manngal, totton moota nastirta ko kuma maacin. Haa get may bo, woodi dammugel peetel, jey totton himɓe tokkata nasta saare man, vurtira totton.

Himɓe ɗo jooɗi haa koromje, woodi bo ɗo waati gaare daneejum jogi tasbiryol, ɗo waati agoogo bee hufneere, gooto bo ɗo tuggi sogonnde, gooto bo ɗo waati gaare bulu bee hufneere bulu bee googul.

Zarto kafinta en ɗo naftira be majum ha ta’ugo katako sipaina kanjum bo makaniki en naftirta be majum ha firturgo not taya mota ko je mashin.

Ɓana ɓeɗo naftora be majum on ha waɗogo advetisment chago mada, to a vindan inde shago ma totton be kuɗe je a huwata, be adres mada, be Namba waya maɗa , heɓa ɓo ɓe anda nda ko a huwata ndabo her ɓe hebir tama.

Yonde sare ged dammugal mangal on, totton mota nastirta ko kuma mashin. Ha get mai bo wodi dammugal petel hediton himɓi tokkata nasta sare man, nonde ged mai mili koolo.

Dow sudu fanka ɓeɗo waɗaga on ngam bo bokka hendu ha nder sudu, ɗo naftira be hite lantarki nonde majum danejum, ɗo mari bo balejum ha bandu man, bob hite ɓe ɗo wada on ha sudu heba haskita to ɗon nyibre.

Chimcim nyamdu on je himɓe nyamata, ɓeɗo waɗira ɗum be fulawa, be is. Ɓe jiɓa sei ɓe sa’a ha nyabbam uppa sei himbe nyama, ɓe ɗo waɗa sora ɓe ɗo waɗa bo ha irin ba.

Goddo do jagi a gogoo be do naftira be mai halarurgo taim den bo be do wadira paune be mai a gogoji mai de don der akwati majum nande mai balejum.

Gidan sama sare on je mari cuɗi ha les be chuɗi ha dou, nonde gidan sama mai penti danejum, be ko fi, ɗon fulawa ha dou be windoji glas ha ya mahol sare man bo fulawaji ɗo ha gefe be bop be ɓoggi.

Yonde sare ged dammugal mangal je totton mota nasirta kokuma mashin. Ha ged mai bo wodi dammugal petel je totton himɓe nasirta sare mai.

Sain bots ɓe ɗo naftira be mai ha waɗugo advatisment purduct gidan sama sare on je mari cuɗi ha les be cuɗi ha dow. Mota ba'aɗo on ɓe wata ya haidi fu. Koltaya lawal on je mota tokkirta ko kuma mashin ko keke ha gefe lawol mahol be tokka.

Yonde Sare get Dammugal mangal'on, totton Mota nastirt ko mashin. Ha get mai bo wodi Dammugal petel je totton himɓe tokkata nasta Sare man. Bob bo ɓeɗo waɗa to Jemma waɗi heɓa haskita yonder Sare mai.

Lesso himɓɓe ɗo wala dou mago ngam to sumi ɗaanan ko siwtan, filo ɓe ɗo waflira be majum, borgo kanjum bo ɓeɗo suddira on to ɗon jangol, bob hitee ɗo kunna on toɗdon nyiɓre.

Yonde sare, get damugal on mangal, totto mota nastirta ko mashin. Ha get mai bo, wodi dammugal petel jei totton himɓe tokkata nasta sare man vurtira totton. Nonde get mai, ɓaleej.

Apul, ɓiɓbe ledɗe on je himɓe nyamata, ɗo mari nafu ha ɓandu sosai, nden bo ɓeɗo waɗira jus be man, ɓeɗo waɗira bo fulebo be man nonde majum boɗe..

gasa a tachi men, robe do naftira be mai ha beddugo, jutugo gasa mabbe, be vodugo maka, bedo watina bebi ha hore ngam himbe wara lara ,subta.

Yonnde saare "get" dammugal manngal on, totton moota nasirta koo "maashin" ha "get" may woodi dammugal pet jey totton himɓe tokkata nasta saare man. "Tanki" bo totton ndiyam wonata ɗo senndina pampooje jey woni saare man.

Baana je restaurans ɓeɗo waɗa talla nyamdu ha totton. Bindi restaurans mai ɗo vindi be bindi ɓalejum be nyamduji kala kala hoto man be namba waya maɓɓe be email address maɓɓe.

Yonnde saare, get dammugal manngal on, totton moota nastirta koo masin, haa get may boo woodi dammugal peetel jey totton himɓe saalata nasta nder saare man, yonnde saare bo woodi leddi ɗo juugi.

Nyenɗe sare tammugal her tonton be nastirra sare. Lambatu totto ndiyam saalata bo duttiji je vurtata be nder be sare mai. Ha lawol bo wadia dow lambatu man jeo nastirra sare.

Lawol Koltaya: Motaji ɗo tokka, mashin ɗo tokka. Ha gefe bo himɓe ɗo tokka. Nonde mota man grin. Mashin bo goɗɗo ɗo va’i. Mashin fere bo ɗo dari goɗɗo va’ai. Street lite kanjum on ɓeɗo waɗa hala to jemma waɗi haskita lawol man.

palo. sudu on je himbe jodata ha korom je, be ve’ita dar duma be senta tebul, ha babal be sigata defte jarida.be sigata just, be wata ta flawa ha nder, nda ɗon bob do haskita palo man.

Zarto kafinta’en on naftira be mai on ha ta’ugo katako, teb kanjum bo ɓe ɗo naftira be mai ha waɗugo mejomen jutugo katako mai, pensil bo ɓe ɗo naftira be mai on ha wadugoe makin, saddere kanjum bo ɓe ɗo naftira be mai ha soppugo leɗɗe.

Morɗi roɓe ɗo mora gas mabɓe morɗi kala kala, ndenbo ɓeɗo naftira be gasa atachimen heɓa ɓe bedda jutugo gasa man be voɗugo maka.

Koromje ɓeɗo joɗira ɗe on ha palo. Tri-sita himɓe tati ɗo wawa joɗa totton. Nonde koromje man girin be lemon girin. Filo ɓeɗo waflira be man, ɓeɗo ɓarira bo.

Limse roɓe, ɓe ɗo vi'a ɗum abaya. Roɓe ɗon ɓorna ɗum waɗira paune be mai, nden bo ɓe ɗo suurira ɓandu be mai. Ɗo waɗi hangin ha hangaa nder shago sorugo limse.

Nyebbam ɗo younindiri ha supa maket ɓe ɗo sora, ɗarewol danejum ɗo vindi pirayis majum, nonde robaji man ɗon yeelo be girin be hooto ɓiɗdo debbo ɗo joogi gaasa mako ha totton, ɓe ɗo wuja on ha hoore heɓa gaasa ɗigga ɓalwa.

Ayaba ɗum bibbe leɗɗe je himɓe nyamata, nden ɓo ɗo mari nafa ha ɓandu, nden ɓo ɓe ɗo waɗa jus majum be irin felevosopa ɗo pat ɓe ɗo waɗa, plat totton be sigata nyamdu.

Garen maata, roube do borna limse man ɓe do watina bebii bo ha shagoji ngam ɓe waɗa talla limse man, nonde kala man don poppul be baleejum.

Mordi ha hore ɓiɗɗo debbo o naftiri be gasa atachmen o ɓeddi jutugo maka be o chanji kolo maka bo, juɗe mako do takki lalle ha koli, do wati halagare aklbe agogo ha juɗe mako.

Fijoɓe bol ɗo jogi kofi ɓe ɗo wati jesi danejum be girin ha ɓandu man. Debbo ɗo jogi kofi o ɗo wati me fesmaks be halagare haa juɗe mako be waya.

Baana ɓeɗo naftira be mai ha wadurgo advertisement jotta to goɗɗo mari chago mako e vindinamo e chago be serfice jei owoɗata ha toton be adres mako be lahi waya mako.

Fijerde dambe fijerde on je himɓe haɓata lukka lukka refri ɗon dari wati wusul ɗo wati riga danejum be sarla ɓalejum ha boɓe man bo do haɓɓi hunde ha kesi maɓɓe lasi lasi be sarlaji bulu.

Morɗi, rowɓe ɗo mooro on, gam bo ɓe vooɗa. Ɓe ɗo naftira bee difiren sitails, den bo ɓe ɗo naftira bee ataacimen heɓa ɓe ɓedda juutugo gaasa maɓɓe. Yeri kamju ma ɓe ɗo waata ha noppi on heɓa voɗina ɓe.

Bob ɓeɗo naftira be majum ha waɗugo haske towɓe ɗo waɗa chutin film ko awaɗan vidiyo bannin be waya maɗa, se a kunna ɗum haskita heɓa laɓa.

lekki, yare teki.be do yara lekki on gam boto goddo dudai satugo on, nyau hore do dama mo, ko damba, ko nyau kosde, ko olsa sei moda lekki.

Maaka, ɓe ɗo naftira bee mai on haa vindugo waitebod. Mallu'en ɓe ɗo naftira bee mai, nonde maajum kalaa-kalaa ɗon buluu ɗon red ɗon pink bre yeloo.

Yonnde saare, dammugal totto ɓe nastirta suudu be varannda, ɗon burɗe burɗe bo haa mahol saare man, totta hendu nastata. Ɓe ɗo waɗa winndo haa suudu, ngam hendu tokka nastugo suudu may.

Biɗɗo debbo o ɗo jogi bakko, o ɗo vakki boro bo, o ɗo wati adiko, faɗi paɗe dagel dilla. Wodi bo mo ɗo wati dogon riga, vakki boro ha gefe do bo limseji ɗo liri. Woɓɓe fere bo ɗo joɗi ha les lemaru sorra kujeji.

Paalo, suudu on jey himɓe jooɗata haa totton, Korowal himɓe tati-nay-juy wawan jooɗa haa totton, Bob boo ɓe waɗa ɗum ngam haska to ɗon nyiɓre haa suudu ko maa to jemma waɗi ɓe haskira.

Nnebbam hunduko, rewɓe ɗo naftira be mai hazanugo ha hunduko ɓe kala heɓa voɗina ɓe, den bo ɓe ɗo diida hagazal be ha gite heɓa vodina ɓe.

"Lekki" ɓe ɗo modaki on to goɗɗo nyauɗo ko nawal ko redu damata mo ko redu ko zazabi ko tipod ko maleriya sei moɗal lekki ɗo wada dama nonɗe kwali lekki mai bulu bei danejum.

Dainin tebula babal nyamugo nyamdu on koromje hatotton himbe mai jodata, tebul bo haton bewaddata nyamdu mai beshiga se ko moi nyama haacaka bo be ɗo wata fulawa gam wodina tebul mai.

Baggu wamba ɓe on fiyata ngu ha babal bangal, ko bo buki al'ada, ko babal lamu ɓeɗo fiya be sauru waɗa kara yimoɓe bo tokka yimugo.

Korowal ɓe ɗo jooɗira ngal on, haa paalo, himɓe tati ko nayi wawan jooɗa totton, nonnde maagal bulu. Filobo ɓe ɗo waflira on, haa hoore to ɓe waalan, ko kuma ɓe ɓaran be man, nonde maajum mili kolo.

Sarka, rowɓe ɗo naftira bee may on ha pawne, ha daande ɓe haɓɓata ɗum. Yeri boo kannjuma ɓe ɗo naftira bee may ha pawne, kannjum bo ha noppi ɓe tufata.

Goɗɗo ɗo tura amalanke oɗo sorra biɓbe ledde mangoro, ɓeɗo nyama ɗum, ɗum ɗo mari nafu ha ɓandu ɓi adamajo, nden bo ɓeɗo waɗira jus be man yalo ma ɓeɗo dyakka ɗum ɓeɗo defira bo hako be man.

Tumatur be belenda on je ɓeɗo nyama ɗum bannen ɗo mari nako ha ɓandu, ndembo ɓeɗo defa hako be mai, dembo bedo dirɓa ɗum wata ha leddaji sora.

Sinbot ɓe ɗon naftira be mai ha waɗugo atvertiseman, toton a vindata inde shago ma, be ha huwata, be nda ko a huwata mai, be namba waya ma, nonde sinbot mai lit blu wodi dag blu.

Lekki yareteki ɓeɗo yaraki on to zazzaɓi nangi goɗɗo ko kuma malaria ɗo dama mo, ko tifot, sei moɗa lekki ha. Ha kwali lekki mai ɗon zane cufi ha totton.

Mangoro bibe leɗɗe on je himbe nyamata. Ɗo mari nafu ha banɗu. Ɗembo beɗo waɗira jus be man. Nonɗe mangoro man girin be yelo.

Fuawa ɓe ɗo tigga ɗi on ha sare ko ha yonde sare, ko ha gefe lawol, ngam ɗo voɗi na babal, nonde fulawa man bo boɗejum be hako mam bo grin.

Kolos beɗo naftira be mai ha zane. To be zani timmini. Sai be wara be waɗa kolorin majum. Be juja be juja heba beɗɗa voɗugo furtanum ɗeiɗai.

Woldurop totton ɓe sigata lemse, kafinta'on fiyata ɗum be Katako be dollofma ha ɓandu man. Miiro totton himɓe lartata, leeso himɓe ɗou walira do maago'on to somi siutan kokuma ɗaanan.

Leso totton ɓe walata to ɓe yiɗi siutugo ko to ɓe ɗanan woldurop kanjum bo totton ɓe sigata lemse woggaɗe kokuma waɗa hangin majum ɗo dari.

Motaji ɗiɗi ɗo dilla ha leddi sahara, mota ba’antewa on je yata ha yiɗi fu ɗo mari korom je nai ha ɓawo fere ɗo ɓura bannin.

Goɗɗo ɗo jogi fanɗu urɗi. biɗo naftira be mai on to be borni limse sai be susa heba ura. Nonɗe fanɗu mai balejum be golɗen be binɗi arabia ɗow totton.

Halagare ɓeɗo waɗira paune be majum ha koli ɓe watata sok juɗe kanjubo ɓeɗo naftira be majum to jangol ɗuɗi sei be wata ha juɗe.

Serelak ɗo yonindiri haa supamaket ɓe ɗo soora ɗum nyaamdu ɓikkoy on jay ɓe sofnanta ɓe bee madara ɓe yara heɓa ɓe haara ɓe tekka boo ɓe mara semmbe.

Filo. beɗo waflira be maago haleso, ko ha korwal. nonde filo man danejum be design nonde man don boɗejum don bo girin be yelo.

Yonde sare lambatu ɓeɗo waɗa on to diyam ɗo furta diga chi’j mai nata nder lambatu dilla babal fere, mahol sare nda flawa ɓeɗo tiggi be grascarpet.

Fulawaji ɓeɗo sora ɗi ha gadin goɗɗo ya wata ha sare mako nder sare, ko her yasi mahi, nonde majum ɗon boɗejum hako man bo girin.

Pali njaram nonde majum blu be yelo, ɓeɗo waɗira ɗum on be ɓiɓɓe leɗɗe, bana lemu, be lemun sami ɗo nder firish ɓe ɗo sora.

Banau bedo naftira be majum on ha remugo gene denbo ɓeɗo hawira be majum dem bo ɓe ɗo remtira be mai bo, dembo ɓe ɗo tara be banau.

Moorɗi haa hoore ɓiɗɗo debbo, o ɗo jogi waya, ɓe ɗo naftira be may on, haa fiyango goɗɗo. Nden bo, be ɗo waɗa catin her wasap ko fesbuk. Kum ɓe ɗo naftira be may, haa safuturgo gaasa darnaaka.

Turmi je ɗo bili ha shago nonde mai wodi bulu, wodi yelo, wodi popul, be danejum, wodi orenc, ɗo rowɓe ɗo nyotira limse be majum bornira nyoli kala kala.

Nyibalo sare bulog be mai ɓe nyibirta mahol sare, windo ɓe ɗo waɗa ɗum on ngam hendu tokka nassugo sudu mai, dammugal bo tonton himɓe tokkata nasa der sudu.

Esi, ɗo naftira be hitelantarki, ha suudu ɓe watata ko ha palo, ko ha ofis, ɗo ɓokka hendu pewndu, ɗo naftira bo be rimot, awawan a bedda, awawan a usta , nonde majum danejuum.

Blenda na'ura on je naftirta hitte lantarki, himɓɓe ɗo naftira be mai ha dirɓugo biriji, tattace, ko tingere, ɓe ɗo waɗira jus bo be majum. Nonde majum boɗejum be maɓɓode mai ɓalejum, be danejum ha ɓanɗu mai.

Sainbot ɓeɗo naftira be mai ha wdugo talla, nonde majum green be bindi danejum, be aro ɗo holla lambatu ɓo ɓe ɗo waɗa ɗum on ngam diyam tokkira totton tata wadda ambaliya.

Morɗi haa hoore ɓiɗɗo debbo ɗo vaali haa caka hoore, ɓe ɗo hawtiri be atacmen heɓa ɓe ɓedda ɗuɗugo maaka,o ɗo waati yeri bo haa noppi maako laasi -laasi ni, o ɗo waati riga ɓaleejum.

Yonde saare, get dammugal mangal on, totton mota nasirta ko kuma mashin. Haa get mai wodi dammugel petel jei totto himbe tokata nasta sare mai, vurtina, nonde get mai ɓalejum.

Defte, ɓe ɗo Jangande on to ɓe yiɗi Ɓeddugo andal, Nondemajum ɓalejum, kofi, be Nevi bulu be Bindi Danejum hado Totton.

Tunta wuro. Kala kauntiri pat nomari tuta mun kala fere. Nden bo ɗo minin man ha maɓɓe. Nonde tuta man blu ɓe wait. Be kode blu ha nder wait mai.

Leggel chitta. goɗɗo ɗo jogi chitta mai bendaka. nonɗe majum girin. Fandu baleru ɗo joɗi. Nda be chen bo ɗo habbi.

Koromje ɓe ɗo naftira be maaje on, haa joɗuugo haa nder paalo koromje man. Ɗon tiri siita himɓe tati ɗo jooɗa dow totton .Woodi bo jey goɗɗo gooto joɗata totton.

Lekki bedo monaki on to goddo nyaudo nawal redu do dama mo ko nawal hore ko zazabi ko damba, se moda lekki wada dama on de lekki mai lemon girin.

"Sinbot" ɓe ɗo naftira be mai ha wadugo advertismen product a vinda inde shago ma ha totton be ndako a huwata be namba wayama be adires ha a woni.

Himɓe, ɓe ɗo waati gare hifni kufneeje. Goto ɗo waati gaare mil kolo, goto bo ɗo waati gare daneejum, ɗo waati halagaare ha juuɗe mako. Polis bo ɗo dari waati hifnere blu.

Lekki modeteki bedo modaki to goddo nyaudo sei moda, nondemaki bodejum be orance batal bo bedo tufa goddo on to o nyaudo.

Lekki yareteki je asibiti. Be ɗo yaraki on to goɗɗo nyauɗo, ko nawol hore ɗo ɗaama mo, ko nawol kosɗe, ko tifoɗ, ko malaria. nonɗe kawali lekki mai ɗanejum.

Dainin tebul, babal nƴamugo nƴamdu on. Koromje haa totton ɓe joɗata, tebur bo haa totton ɓe sigata nƴamdu mai ɓe nƴama. Bob hiite, ɓe ɗo haska on to jemma waɗi.

Koromje, ɓeɗo sigaɗe ha palo totto himɓe joɗata. filo bo ɓe man ɓewaflirta, ko hore ko goddo ɓara. nonɗe koromje man ash colo be dizayin goldin haɓandu man.

Fijobe bol do fija bol ha filin bol habɓedɗo wati riga lemongiren, be salaji ballejum, be pade but be sox danejum, bol mambo ndadum do bawo todogo to ton himbe jodata lara fans enan.

Yonde sare, dammugal, totto ɓe nastorta sare man. Ha mahol sare mai, woodi windo totta hendu nastata suudi. Ɗon bo windo jei ɓe waɗi be intaloks.

Yonde sare get, dammugal on mangal, totton mota nasirta ko mashin. nden bo ɗon dammugal petel ha totton je himbe nastirta vurtira. gidan sama sare on mari cuɗi a les be cuɗi hadow.

Nɗer sare ɗammugal tonton ɓe nasirta suɗu, winɗo ɓo ɓe ɗo waɗa ɗum gam henɗu tokka nastugo ɗer suɗu, gene do ha gefe sare mahol man heɓa voɗina sare man.

Ketil be do naftira be mai hawul nugo diyam guldam ko diyam sha’i ,nonde majum pink babal jogugo bo brown babal buta hunduko mai bo silver on do naftira be hitelantarki bido fali bo gol mai ha soket.

Restooras، babal soorugo nyaamndu bee nyaamugo haa totton, Daaynin-teebul totton ɓe jooɗata ɓe nyaama nyaamndu, teebul haa totton sigata pilet nyaamugo Korowal boo totton ɓe jooɗata say ɓe nyaama.

Ɓiɗɗo debbo oɗo jogi yeri be sarka, roɓe ɗo waɗira paune be mai, sarka ma ha dande ɓe haɓɓata, yeri bo ha noppi ɓe tufata, nonde majum silva kolo.

Lekki ɓe ɗo moɗaki on to goɗɗo nyawɗo koo ndar reedu ɗo daama mo koo hoore koo tifot koo malaria sei moɗa lekki waɗa daama. Faandu lekki man popol.

godddo ɗo mashin,o dowati limse daneje, goddo fere do vai'do keke odo wati limse ash. wobbe fere do jogi salaya do dilla julugo. sare, gidan sama ɗo mari cuɗi ha les be chuɗi ha dow.

Sarka rowbbe do habba sarka ha dande mabbe heba vodina be den bo be do mora mordi be atach men he ba bedda jutugo gasa mai denbo be chanja kolo gasa mai.

Paɗe sili ha shago. men ɗo naftira ɓe majum on ɓa waɗa ha kosɗe. Ngam murtai tavyaɓ leɗɗi. ko gi’al, ko ɓaɓal choɓeni ɗakaɗo.

goɗɗo ɗo dari jogi kaskuka ɓe ɗo naftira be mai ha defugo nyamdu, be gas ɗum naftirta ha nder kitchen, nonde majum boɗejum, drowa majum bo danejum.

Jungo ɓiɗɗo debbo, oɗo waati aworworo, ɗon fulawa-fulawa ha ɓandu man nonde man bo goldin kolo, juuɗe riga maako bo daneejum be ɓaleejum.

chafinal be ɗo naftira be mai on to be yidi be setta pensil sewa vooɗa. Heba be vinɗira kolomajum wa'ite be lemon girin. Ɗo mari reza ha dow ton be not je be habbata ɗum.

Nɗɗe saare, dammugal, totto ɓe nas tata sudu, windo bo ɓeɗo waɗa ngam hendu tokka nas tugo sudu. Nonde saare man mili kolo, wodi gene ha gefe sitep va'utuggo varanda.

Map ist afirika ɗo holla goweji je afirika, nda madagaska, tanzaniya, kenya, somaliya yuganda, wal danejumɗo bo oshen on mayo teku.

Nagge, ndabbawa on jey himɓe durata, ɗo ɓira kosam haa ton, bu’e maajum ɗo waɗira taaki, ɓe ɗo hirsa nyaama kusel may, ɓe ɗo heɓa nyebbam bo haa kosam man.

Stadium babal fiugo bol on, be babal larugo bol, fans ɗo joɗi ha koromje larugo bol, ɓe ɗo wati raga ngam tata ɓe nasta nder fili, danki grin ɗo bo toton on fijoɓe bol joɗata substitution.

Tuta: Kala country pat ɗo mari je maɓɓe fere nden bo kala kolo pat ɗo mari ma'ana man ha maɓɓe nonde majum girin, yelo, be red.

Apple: ɗum ɓiɓɓe ledde on je ko himɓe nyamata. Ɗo mari nafu bo ha ɓandu. Den bo, ɓeɗo waɗira juice be mai yara. Color majum don boɗejum, don green.

Yonde sare get dammugal mangal on her totton mota nastirta ko mashin, ha get mai bo wodi dammugel petel je totton himbe tokkata nasta sare mai, nonde get mai danejum be diza in balejum.

Dstv ɓeɗo ɓila ɗum on ha dow heɓa network je satellite, heɓa holla ha dekoda be lara tv wona network ɗon full lara channel kala kala.

Dainin tebul, tottom ɓe nyamata nyamdu, ha korwal ha totton ni ɓe jooɗata, tebul ɗo bo ha totton ɓe sigata nyamdu mai ,ɓe ɗo nyama dou totton, nonde dainin tebul mai burawon kala.

Criwdrever makanike'en ɗo naftira be mai ha ferturgo nord je tv a nogo spina bo ɓeɗo naftira be mai ha fertugo nord je taya mota ko je mashin.

Lekki. Ɓe ɗo yaraki on to goɗɗo nyauɗo, ko damba ɗo daama mo, ɗo dari mo haa ndaande, ko olsa ɗo daama mo so o yara lekki. Nonde lekki man wayt be layt bulu.

Ovun ɗo yoo nidi ɗiri, ɓe ɗo naftira ɗum on ha kichin. d Ɗum ɗo naftira be hite lamtarki, ɓe ɗo defira be mai, foinita nyamdu be mai, ko wulugo kusel ko gortogal.

Keke nyogol taila on naftirta be mai ha nyotugo limse worbe ko limse robe. Unordu kanjum bo ɓedo naftira be majum ha unugo daddawa, ko tattase ko chitta.

Leɗɗe hako ɓe ɗo haɓɓiri be baji ɗo wali dou buhu nonde buhu man danejum be boɗejum be bulu, hako bo ɓe ɗo taita defira ha nyam nyama.

Bredi, ɗo yonindiri be geraɗe bo ɗo halal. Ɓe ɗo bo suɓɓa ha hako nyamira banni. Geraɗe bo ɓe ɗo sa'a ɗe nyama, ɓe ɗo defaɗe bo nyama.

Akwaatije ɓe ɗo sili, ɗo nonde maajum ɗon bulu, ɗon bo grin, ɗon popul bo. Goɗɗo ɗo dari waati sarla jins be riiga boɗeejum, be ɓaleejum ha gefe man. Ha akwatije man ɓe ɗo waata limse, ɓe ɗo waata kare paune.

Fijoɓe bol ɓeɗo joɗi hafilin bol, ha korum je fans joɗata be diresin maɓɓe ɓeɗo wati limsi girin be wayit ɓeɗo wati soks ɓeɗo fadi but.

Biɗɗo debbo, juuɗe mako o ɗo takki lalle ha peɗeli. O ɗo wati halagare bo ha juuɗe mako. Ɓiɗɗo gorko bo ɗo jooɗi, hufnere mako molti-kolo, ɓaleejum be orenj, be daneejum ha ɓandu man.

Tebul tenis ɗum fijerde on ɓe fiyata ɗum ha dou tebul be bol'yel ba ekni. Fijoɓe mai oɗo waati limsi ɓalejum be paɗe boɗejum. Nden bo ɓeɗo fija ɗum be hunde fiyurgo mai ba waɗugo basket ni.

Shampo dum sabulu on je be naftirta halotugo gasa hore hewa ittadotti ,denbo digina gasa man kolo fandu man danejum be bowe bindi bodejum ha toton.

Yonde sare ged dammugal mangal on totton mota nassirta ko kuma mashin. Haa ged mai bo wodi dammugel petel je totton himɓe tokkata nasta sare man.

Yasi sare dammugal danewal tonɓe tokkata nasta sudu, windo burɗe burɗe kanjum on ngam hendu tokka nasugo nder sudu man, mahol sare man nonde majum ɗon pink ɗon ash.

Geeraaɗe defaaɗe ɗo nder pilet, ɓe ɗo nyaamaɗe on ngam ɗe ɗo mari nafu haa ɓanndu ɓii aadamaajo, hunnde mai daneejum nder mam boo yelo, ɓe ɗo tayti ɗiɗi, tati boo taytaaka.

Sabuluji do yewni deri ha supermarket ,bedo sora price mai do vindi haderewol danejum bedo naftira bebi be ledde on hadugo sabuluji mai yiwira heba bandu voda digga.

Bingel kecchel ɗo wali beɗo ɗuhi mo sarla, beɗo tirimo pampas beba to o shilli wona ha pampas mai. tata sofna beitte o walerili. Ɗo watini mo sos ngam jagol. Oɗo wali dow dago.

Teebur ɗo sigi booro haa totton bee nyebbam wujugo, haa geefe boo korowal boɗewal totton ɓe jooɗata. Laabule boo ɗo haa winndo ɗo haskiti.

Hore leso, ka finta in on fiyata ngo, ɓeɗo naftira be katako ɓe dollov, woldro kanjubo totton be sigata limsi, ka finta en on fiyata ɗum, ɓeɗo siga limsi.

Gas kuka, katine on je naftirta be gas ɓe defa ɗum, den bo ɗum ɗo mari hot plate kanju bo hitte lantarki nafturta, ɗo mari ovun bo totton ɓe foinitita nyamdu be wulugo gortugal, ɓe kusel.

Flawa ɓeɗo tiggi ɗum a nder bakko be baf be bokoti, ɓeɗo tigga ɗum on ha yonde sare ko ha nder sare heɓa vodina babal den bo ɓeɗo sorra dum.

Kofi, bedo naftira be mai ha yarugo ndiyam, ko gari, ko sha’i. Mari jude babal jogugo, nonde mai grein.

Yonnde saare, get dammugal manngal, totton moota nastirta ko kuma maacin. Haa get may bo, woodi dammugel peetel, jey totton himɓe nastirta saare man. Ɗum fulawa saare man, nonde may pin kolo.

Jirgi ɗum pirawal on je hosata ummatore ɗuɗde nder totton yahugo lesɗe fere, himɓɓe ɗo dari waɗi lahi nastugo jirgi ɓe ɗo jogi boroji maɓɓe ha juɗe.

Laut spiker ɓe ɗo naftira be mai on ha babal bukiji, ko makaranta, ko ha moftorde, heɓa to ɓe voli mo woni to ton pat ko noi ummatore ɗuɗi ri nanan, nonde man ɓalejum.

Nyebbam ɓe ɗo waɗira ɗam on, be ɓiɓɓe leɗɗe, ɓe ɗo wuja haa ɓanndu, heɓa ɓanndu may ɗigga, vooɗa. Faandu, nonde faandu man daneejum, be binndi oorec, be dijayin karas.

Mangoro ɗo taiti ɓeɗo nyama ɗum, ɗum ɗo veli, nden bo ɗum ɗo mari nafu ha bandu ɓi Adamajo, ɓe ɗo waɗi ra bo jus ɓe ma jum, non de majum yelo

Laawol koltaya, totton moota tokkirta be maacin, haa geefe bo, himɓe ɗo tokkira her totton. Laawol may ɗon jey yahurgo, ɗon jey warturgo, mootaaji ɗo hebbini, himɓe bo ɗo waɗa talla.

Almakachi be do naftira be mai on ha taurgo fulawa ,bewada levolin mai voda denbo bewada design kala kala be mai nonde almakaci man blu be ɓaɓal jogugo mai ash.

Giras kapet gene on je ɓe awata ha nder sare kokuma filin bol wodi je ɓeɗo wata ɗum je roba ɗon bo je naturali.

Himɓe ɗo dari. Goto ɗo wati jompa be hufnere.,goto bo ɗo wati sut, riga balejum be riga jei woni nder danejum, be sarla ɓalejum, be bel. O ɗo wati gogul O ɗo wati juɗe nder jiba.

Paali njaram ɗiɗo Sili ha nder firish ɓeɗo sora ha Supa-maket. Ɓeɗo waɗiradum'on be bibbe ledɗe bana apul be lemu nondemaji ɗon orench, ɗon danejum be gireen ha ɓandu man, wodibo ɓalejum be boɗejum.

Mangoro ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on jei himɓe nyamata, nonde majum yelo be girin to waɗi yelo ɗo kanjum ɓendi, girin ɗo bo ɓendaaka keccum.

Banoje be do naftira be mai ha remugo gene, wodi je be awirta be mai dum bano fere bo be do vi’a dum galma kanjum bo be do taera be mai gene.

"Yonɗe sare" ged dammugal on mangal totton mota nassirta ko kuma mashin ɗo mari ɓo dammugel petel je totton himɓe tokkata nassa sare man ɗon windo ji ha ɗow mahol sare man be bob.

Kada ndabbawo on je waɗata rayuwamum ha ndiyam be hayasi, sondurubo ɗo fira on be bileji, kada ɗum maɓbiti hunduko sondurubo nati kada nyakkan ɗum moɗa.

Sipayna, makaaniki en on naftirta bee may haa firturgo not taaya moota, koo haɓɓurgo not. Nonnde maajum silva ɗum ɗon sayis kalaa-kalaa.

Ɓiɗɗo debbo, ɗo dari ɓari moota. moota ɗum ba’etega on je ɓe wata be yaha hayiɗifu, ɗo wati gasa atacimen ɓeddi jutugo gasa mako ngam voda, ɗo wati awor waro ha juɗe ɗo jogi waya.

Koltaya. lawol on je mota tokkerta ko mashin, ha gefe lawol man bo, himɓe ɗo tokka totton. laahi danewol tokki caka koltaya mai gefe nyamal totton mota tokkirta, lawol nanal totton mota mai wartirta.

Bob hite: Ɓeɗo naftara be majum on ha sudu, ko shago, ko ofise ngam bo to nyibre waɗi, ko to jemma waɗi se ɓe kunna dum ɗum haska.

Ɓiddo deɓɓo ɗo dari wati dogon riga oɗo wati goggle haɓɓi adiko faɗɗi paɗe ɗagel oɗojogi dammugal mota onasta, nonde mota man ash colour be taya manga ɓalejum ɓeɗo nga va'a NGA yaha ha yiɗifu.

Dstv mari dekoda mum totton ɓe hautata ɗum ɓe ɓoggi mai ha tv tokka hollugo channelji kala kala, je news ko je larugo dramaji, remot bo ɓe ɗo naftira bei mai on ha chanjugo channels be kunnugo be nyifugo.

Fijoɓe bol ɓeɗo fija bol ha filing bol nder gene, ɓeɗo wati regaji tishet be gajeren wondo, be faɗai paɗe. Laroɓe bo ɗo dari ha ɗaiɗum ewa ɓe.

Inji ɓe ɗo naftira be may on, haa dasurgo ndiyam diga sok awe, ko nder wawru, ko kuma diga haa nder maayo yahugo gese, ɗo naftira be nyebbam peturul.

Tasaje tire ɗo naftira be mai ha totton on be sigata kula, be kofi, be nonde man glas be goldin ha bandu man.

Manja gara ɓe ɗo naftira be mai ha dasurgo dotti ko to ɓe remi gene ɓe dasira ɗum, ɗiga kanjubo ɓe ɗo wasira gaska’on be man, shaubel kanjubo ɓe ɗo boftira leddi wata ko ha mota tippa ko ha nder amalanke.

Dai nin, ɗum babal nyamugo nyamdu on, koromje totton himɓe joɗata, tebur man bo hatonton bewaddata nyamdu ko hapilet ko tasow se ɓe nyama.

Morɗi ha hore ɓiɗɗo debbo ɓe naftiri be gasa atacimen ɗo ɓe ɓedda jutugo maka be voɗugo maka, ndenbo be rivon ɓe haɓɓi gasa man heba taka jerfita, oɗo wati riga danejum jodi.

Lekki ɓe ɗo moɗa ki on to goddo nyawɗo, zazzabi ɗo daama mo, koo tayfot, koo maleeriya, koo naawol reedu. Sey moɗa lekki, waɗa daama soosay.

Dukkuje ɗum biɓɓe leɗɗe on je himɓe nyamata, mari nafu ha bandu, nonde majum gren, yelo bo to bindi on wartata bannin ɗo fedi ha leggal mai.

Kondo ɓeɗo naftara ɗum on ha kishin wodi haɓe watata nyebbam be tinyere be ashana do bo manda be kofi je ha do bo kofi be jag ɓeɗo naftira be kofi harurgo ndiyam be gari ko sha’i jag bo to tobe watata ndiyam ko jus bo gari ha nder be facca kofi.

Lekki moɗeteki: Ɓeɗo moɗa ki on to goɗɗo nyauɗo ko damba ɗo nawa mo, ko zazabi taifot, ko malaria sei moɗaki owaɗa dama. Nonde kwali lekki man danejum be bindi ɓalejum, nonde lekki man bo ash kolo.

Himɓe ɗo jooɗi ha koromje, woodi mo ɗo jooɗi ha leddi vakki booro, himɓe ɗidi ɗo waati gare gooto ɗo waati jallabiya bulu, godɗo mo ɗo waati riga danejum be gare danejum be hoftere danejum oɗo joogi waya oɗo vakki nda hunde feere ha dande mako.

Vabdu, ɓedo naftara be majum on hava’ugo gene, ɓedo va’ira maroribo be mai, laɓi, kanjubo ɓeɗo naftara be mai ha ta’ugo kusel. Bairo kanjubo ɓe ɗo naftara be mai ha vindugo haɗereji.

Yonde saare get dammugal mangal on totto moata nastirta kokuma mashin ha get mai bo wodi dammugel petel je totton himɓe tokkata nasta saare mai vurta totton nonde get mai danejum.

Korwal himɓe wawan jooɗa ha dou margal, ko on tati, nai, a wawan a waala fu. Filo bo awawan a waflira ɗum, ko a ɓaara ɗum bannin a jooɗa.

Sarka rowbe ɗo naftira be maajum on, haa pawne. Haa ndaande ɓe haɓɓata ɗum, halagaare bo kanjum bo haa kooli ɓe watata. Awarwaro bo ɓe ɗo haɓɓa haa juuɗe bana agoogo.

Yonde saare get dammugal on mangal totton moota nasirta ko kuma mashin ha get mai bo woodi dammugal petel je totton himɓe tokkata nasta sare man yonde get mai ɓalejum.

Fijoɓe bol hafilin bol, fere ɗo tuggi koppi maɓɓe, fere bo ɗo dari wati rigaji bodeji be sarlaji daneji, golkipobo ɗo wati riga bulu be yelo. ɓawo tobo koram je on totton fans joɗata lara bol.

Ɓikkon makaranta ɓeɗo dilla be mallum'en maɓɓe ɓeɗo wati yinifom danejum be bulu, ɓeɗo wati jaket ɓalejum, ɓeɗo wati soks, ɓeɗo faɗi paɗe makaranta.

Sarka roɓɓe ɗo naftira be majum on ha waɗugo paune ɓeɗo haɓɓa ha dande, yeri kanjum ma ɓe ɗo waɗira paune be mai kanju bo ha noppi ɓe tufata ɗum.

Butaali ɗum nyamdu on jey himɓe nyamata, ɗo mari nafu haa ɓanndu. Be banni ƴakka, ɓe ɗo wula ƴakka, dembo ɓe ɗo acca ɗum yoora, sey ɓe sorɓa, ɓe yaha ɓe sotta, ɓe nama bo, waɗira gaari be may, ɓe laawa, ɓe nyaama.

Ɗan siyasa ɗo dari babal waɗugo spich, oɗo wati agogo ha juɗe mako oɗo jogi microfone je to voli ko moyi nanata, oɗo wati jaket lemon girin be bulu ha ɓandu man.

Tasaaje. Ɓe ɗo naftira be maajum on haa waatugo nyamdu je ko himɓe nyaamata, woodi takaire totton ɓe waatata haako. Hittorde bo totton ɓe rottata asali nyamdu man je himɓe nyaamata be haako.

Sitaɗium filin ɓol on totton ɓe fijata. Laroɓe on ɗo lara giras kapet ɗo totton fijoɓe mai fijata. Ha ɓaɓal joɗe ɓo nɗa ɗum ɗo kan jum on tarini ni ɓe koromje, totton himɓe joɗata lara.

Jambaaki, ɗi ɗo jeeri, kolo maajum boɗejum, woodi pink, ɗo mari maɓɓoode maajum bo gilas, les man bo ɓaleejum, ɓe ɗo yirla ɗum ɗum juuta, ɗum usta. Rooɓe ɗo naftira be mai ha waɗurgo pawne, ɓe ɗo wuja hunduko ngam chanja kolo mai.

Janareeto ɓe ɗo naftira be may on, haa hokkugo yiite lantarki. Ɓe ɗo waatina ɗum nyebbam peetur, ɗo mari babal jogugo. Ɓe ɗo burkita ɗum burkutuggo on, ɗum ɗo jooɗi a dow intaloos.

Gasa roɓɓe ɗo mora gasa maɓɓe on be staile kala kala nden bo bedo waɗa atachimen heɓa ɓe ɓedda jutugo gasa mai nden bo heɓa voɗa, yeri kanju bo ha noppi ɓe watata ɓeɗo waɗira paune be mai.

Get ɗum dammugal mangal on, hertot ton on mota nasserta, ko kuma mashin, haa get mai ɓo wodi dammugal peetel je totton himɓe tokkata nasta saare mai, nonde get mai ɓaleejum.

Pali njaram ɗo nder firish. Ɓeɗo sora, ɓeɗo takki pryce majum be ɗerewol danejum be bindi ɓalejum. Nonde pali man girin be white be orange.

Yonde sare, bikkon ɗodari chaka dammugal, totton be salata be nasta sareman, goto do jodi, ɓiddo debbo bo do dari"gate dammugal on mangal totton mota nastirta sareman, nonde get mai ɓalejum.

Fijoɓe bol ɓeɗo dari ha filin bol woɓɓe fere ɗo turi vakkidiri woɓɓe fere bo ɗo dari ɓeɗo wati jesi ashkolo be bindi danejum ɓeɗo wati soks danejum faɗi but.

Ɓiɓɓe leɗɗe ɓeɗo nyama ɗe ɗo mari nafu ha ɓandu ɓi Adamajo. Ɓeɗo waɗira jus bo be mai yara. ɗon lemu, lemu sami, ɗon mangoro, ɗon dukkuje, ɗon abarba be ayaba.

Boroji ɗo ɓili ha shago, wodi brawn, blu, be black, roɓɓe ɗo vaka ɗum on, ɗo wata waya maɓɓe ha nder, ko kare paune maɓbe ha nder.

sinbod ɓe ɗo naftira be mai on wadogo talla, wata vindinama inde shago man, numba waya mako, adres ha huwata be kude je huwata shago mai.

Mangoro ɓiɓɓe leɗɗe on je himɓe nyamata ,ɗo mari nafu ha ɓanɗu nonɗe majum yelo, to ɓenɗai ɓo ɗo girin ɓe ɗo waɗira jus ɓe Mai.

furut salat, ɗum ɓebɓe ledɗe on je be hautata hababal gotel be nyama, irin ayaba, kankana, Lemu, mangoro, ɓe hauta ɗum hababal gotel.

Lekki moɗe teki je asibiti, ɓeɗo mo ɗaki on to goɗɗo nyauɗo ko redu ɗo dama mo, ko ñawugo hore, ko zazzaɓi ko taifod, ko malaria sai moɗa ki do waɗa dama.

Ɓiddo ɗebbo ɗo jogi fayande lawa chimchim, gas cuoka ɗum katane on je nafter tabe gas ɗum ɗo mari hot plet bo je naftera hite lantarki.

Leso don naftara be mago on to be wari bohalan ko be siutan kafin ta on fiyatango waldrop totto be sigata lemse hoggade kode wabgaka durowa be resiga deftea totton ɓe waya.

Tuta wuro, kala Country pat ɗo naftira bee tuta man kala feere nden boo ɓe ma'ana man ko ɓe nufata haa wuro maɓɓe nonnde tuutawal man blue, yelow bee red

Nyiɓalu: Kafur ɓeɗo naftira be majum on hatotton. Kafinta va’ata kokuma mesin ya waɗa pilasta ha mahol sare mai.

Lekki yareteeki jey asbiti, ɓe ɗo yara ki on, to goɗɗo nyawɗo, ko naawol hoore ɗo daama, ko tayfot, ko maleriya, sey moɗa lekki may. Ɗo waɗa daama, nonde lekki may, kowali daneejum be binndi ɓaleejum.

Sarka, roɓe ɗo naftara be mai wadugo paune, ɓe ɗo haɓɓa ha da nde, yari kanjubo ɓe ɗo naftara be mai wadugo paune, kanjubo ha noppi ɓe tufata ɗo voɗina ɓe.

Yonde sare gidan sama sare on je mari cuɗi hales be cuɗi ha dow ged bo damugal mangal on toton mota nasirta kokoma mashin, wodi damugal petel bo to toje himɓe nasirta sare man tanki toton ndiyam sare mai wonta do onata ɗo hokka pampoji woni nder sare man pat.

Palo, Sudu on je himɓe joɗata hatotton, korom je hadototton himɓe joɗata nonɗe majum danejum, be filo bo boɗejum tv himɓe ɗo lara fim hatotton ko niws.

Mordi. Robe ɗon moura on bo ngam be voɗa. Ɗembo go do naftira sitail kala-kala ha mordi man. Beɗo naftira bo be gasa ataciemen beɗɗa jutugo gasa majom.

Himɓe, ɗo jooɗi haa Koromje, goɗɗo ɗo jooɗi jannga deftere, o ɗo jogi Waya haa juuɗe maako woɓɓe feere bo ɗo yewta haa geefe maako waati linse bulu bee dak-bulu.

Fijooɓe bol ɗo dari ha filin bol woodi ɓe ɓe ɗo tuggi koppi maɓɓe ha leddi. Nda kofi ɓe nyami awot jei komoi ɗo jogi ha juuɗe maako. Ɓe ɗo wati jesi lemon girin be ɓaleejum ha ɓandu man.

Lekki ɓikkon, ɓe ɗo yara on to hoore maɓɓe ɗo naawa ko zazzaɓi ɗo daama ɓe, nonnde kala lekki man bulu bee boɗeejum ɓikkoy duuɓi ɗiɗi yahugo duuɓi sappo e go'o on yarata

Roɓaji ɗo nyoniɗiri, ɓe ɗo wata nyamɗu ha totton nyama, ko kusel, ko mase. Nɗen bo ɓeɗo waɗa askirim ha totton, ɓe wata ha firish fewa.

Yonde sare: Ɓeɗo wata fulawa on heɓa ɓedda voɗungo yonde sare man, jamɗe ɗo bo ɓeɗo wata ɗum on ngam hala ta mbe'i nasta nyama fulawa mai.

Lekki ɓeɗo yaraki on to pewol ɗo dama goddo, ko nawol kosɗe, ko becce, ko ɓawo sai yaraki nonde faadu lekki man don danejum, be bindi bodejum, be bindi girin.

kukumba dum ɓiɓɓe leɗɗe on je himbe nyamata, ɗo mari nafu ha bandu denbo ɓedo waɗira hako be mai nonde majum girin ɗo nder bokoti girin.

"Tingeje" do nder bokoti danejum ɓeɗo naftira be mai ha defirgo ha be nyebbam nyama woɓɓe fere bo do yakka bannin nyama ngam ɗo mari nafu ha bandu ɓi adamajo.

Deftere ɓeɗo naftira be mai on ha jangugo ngam bo ɓeddugo andal. Deftere danejum ɗo bo ɓeɗo naftira be mai ha vindugo ko ɓe jangi. Bairo ɓeɗo naftira be majum on ha vindugo.

Himɓe ɗo woma womarde al'ada ɓeɗo jogi labbo ɓeɗo jogi hunde aturgo kuɗi be labbo ɓeɗo wati gaare be kofneje boɗejum ɓeɗo fadi but.

Fijooɓe bol, ɗo dari haa fiilin bol, ɓe ɗo waati jeesi girin, be binndi daneejum, be sarla ɓaleejum, ɓe ɗo waati soks, be but fijurgo bol, ɓe ɗo dari haa giras kapet.

Craik drinks bedo wadira ɗum ɓe bibbe ledde yara ɗo veli, bo fanta kajom bodejum sprid boo do bandiyam.

Yonɗe sare. Get ɗamugal on mangal, totto mota nasirta, ko mashin. Ha get mai ɓo woɗi ɗamugal petel, je to totto hiɓɓe tokkata nassa sare man.

Lekki, ɓe ɗo yaraki on to goɗɗo nyawɗo koo naawol hoore ɗo daama mo, koo naawol kosɗe koo reedu koo hoore. Ɓe ɗo naftira bee ɓiɓɓe leɗɗe haa waɗugo lekki may. Faandu lekki man ɗo mari binndi yelow bee binndi daneejum bee colour blue haa ɓanndu may.